Albi manni babbaxxitino seesa horoonsiranno babbaxxitino basera wodhanni. Hakkuri giddo mittichu angate wodhinanni seesi giddo wodhine base giddo angate wodhinanniho.

babbaxxitino biiroranna hattono mini giddo horonsi'nanni woyi horo aannori giddo mittichu televizhiinete hakkii sa"ittorono kompiiterete kuni leellaankehu kompiiterete horooti

Adote katama hattono biinfillu katama hattono baxillu katama yine woshshinayri giddo mittichu kuni hawaasi quchumaati kuni hawaasi quchumi hattono adote katamaati yine woshshinanniri giddo mittichoho.

Hijaara minate giddo woynim hanafote babbaxitino uduunnicho wo babbaxxino kuuso hattono ashawa lawaare kincho noore horonsi'nayiiri giddo leellaankehu ashawu

Fayyimmate ogeeyye addi addi sira addi addita owaante uuytanni afantanno hattono

Maga'ninanni mineeti yaaddo noosihu mitiimmasi mare maganoho hasaaphanno mineeti.

Dagoomu giddo babbaxitino poletikeynoot afanitanni leelitanno hattono kuni isira hunidaani noorira babbaxitino mashalaqe aani leelanno poletikeynaat

Babbaxxitino godo'le giddo angate kaasenna lekkate kaase yine kiirranniri giddo mittichote hattono kuri godo'laasine mitte ikkiteyoori lekkate kaase godo'lanooti

Kun alibanikeeni leelahu beetu goowaho wodhe leelahu sicoho woy bandiraho kun sidaamu dagoomu qoqqowu mootimma mangste hundaani leelahu

Rosaano rosiisanchu babbaxxitewo xa'mo xa'meennansa hatte dawaro qolate mittu mittunku rosaanchi leellinonsaha woyi leella hooginonsaha xa'mate ikko dawarate anga kaayiissanni leeltanno.

kuni alba'yaanni afamannohu babbaxitino egenshiishsha hattono hiiqqantino silke balaashshainota biddi assineemmo'ne yitanni hakkiiichinni saeere babbaxitino egenshiishsha xawissannoreeti.